um eh na taɓa koyon abubuwa da dama ta hanyar abubuwan da nike fuskanta a rayuwa ta yau kullum um misali na koyi yadda ake fahimtar mutane ta hanyan sauraronsu da kuma yadda suke magana da kuma halayensu haka kuma na koyi sarrafa lokaci da kasancewa mai haƙuri ta hanyar mu'amala da mutane daban-daban da kuma fuskantar kalubale a rayuwa na kuma koyi mahimmancin godiya da kuma ɗaukar abubuwa a sauƙaƙe musamman lokacin da abubuwa bata faru yadda nakeso ba na kuma koyi yadda ake warware matsaloli ta hanyar fuskantar ƙalubale na yau da kullun kamar jinkirin abinci rashin kuɗi ko rashin fahimtar mutane na kuma koyi hikima a wurin kashe kuɗi da kuma yanda ak.. u umm na kuma koyi um yanda zan sarrafa abubuwan da nikeso da abubuwan da nake bukata ba dole bane in kashe kuɗi akan abubuwan da nake so sannan inbar abu.. abubuwan da nake buƙata abubuwan da nake bukata sunfi abubuwan da nake so so na koyi sarrafawa yanda zan sarrafa abubuwan da nake so da abubuwak..abubuwan da nake bukata dede yanda kudi ya shigo hannuna hakan kuma zan biya bukata na pause

Karfafa gwiwan manya su koma makaranta su koyi sabin abubuwa sune kamar haka sha'awar neman aiki yanzu kowa ya riga ya san cewa se kaje makaranta kafin ka sami aiki musamman na gwabnati sha'awar samun aiki yakan sa manya su koma makaranta sannan kuma sha'awar girma a wurin aiki idan bakaje makaranta me nisa ba ƙannenka a wurin aiki sai suzo su fika girma a wurin aiki saboda haka manya sukan koma makaranta domin sha'awar girma a wurin aiki sannan kuma manya sukan koma makaranta domin gwanin cewa cikin kasuwanci kasuwancin wanda yaje makaranta daban wanda baije makaranta ba daban yake ana koya ma mutane abubuwa da yawa a makaranta ta gefen ka.. kasuwanci saboda haka manya sukanso su koma makaranta don kuma su koyi kasuwanci sannan kuma iya magana makaranta yakan sa mutum ya iya magana ya kuma iya turanci wannan yana cikin abubuwan da yasa manya sukanso su kuma koma makaranta sannan kuma samun sabbin abokanai in kaje makaranta zaka sami abokanai daban-daban yare daban-daban zakayi hudda da mutane daban-daban wannan yana cikin ɗaya daga abinda yake sa manya su koma makaranta sannan kuma yara manya suna komawa makaranta don su samu su iya abinda zasu dinga koyawa yaransu domin basa son yaransu um su girma su zama kamar yadda suke da pause

Eh kuwa shiga harƙoƙin yara ta gefen makarantan su daga wurin iyaye yana da mahimmanci sosai, domin idan iyaye suna shiga harƙoƙin yara a makara yara a makaranta, yanasa yara su samu ƙarfin gwuiwa su sa aniya su koyi abunda ake koya musu sosai a makaranta. Yawan tambayan yaro me ya faru a makaranta yana so yana sa yara su ƙara ƙwazo cikin ayyukan da suke yi a cikin makaranta, kuma mu'amala da malaman makaranta yakan sa a warware wani damuwan da yaro yake dashi a makaranta, domin idan iyaye suka samu malamai suka ce toh ga damuwan yarona a wannan makarantan, malamai zasu sa ido su tabbatar cewa wannan matsalan an warware shi, wannan matsalan wannan yaron ya ci nasara a kai, sannan kuma yara a makaranta daga wurin iyaye yana sa yara su samu sha'awa sosai yana son yana sa yara su samu sha'awa sosai, su sa ƙwazo cikin koyarwa a makaranta. Sannan kuma yawan shiga al'amuran makarantar yara ga iyaye yana sa yara suji tsoro yin wani abun da ba kyau domin sun tabbatar da cewa iyaye zasu bincika, kuma zasu gane kuma domin wannan tsoro kar su ɓatama iyayan su rai zaka ga za su natsu kuma zasu dinga yin abunda ya kamata a makaranta Sannan kuma idan yaro baya so yin ayyukan da aka bashi yayi a makaranta, iyaye ta lallaɓa da nuna soyayya zasu iya sa wannan yaron har yaji marmarin yin wannan ayyukan da aka bashi yayi a makaranta. Saboda haka shiga al'amarin yara cikin makaranta ga iyaye gaskiya yana da mahimmanci sosai

De wato harshe na da matukar sirri ta wajen adana al-adun al-umma al-umma harshe wato wani abu ne mai kyau acikin rayuwar al-umma domin magana cikin harshe kabilanka yana da sirri yana sa duk wayan su wanda suke tare dakai bazasu gane me kake fada ba yana kuma sa mutane su cigaba da kiyaye al-adu al-adansu ba ze bace ba idan ana magana da harshen yare yara zasu girma su cigaba da amfani da wannan harshe su kuma koyama yaran su yaransu ma su kara koya ma yaran su saboda haka ta wannan gefen al-ada ba ze taba batawa ba al-ada ze cigaba sannan kuma harshen yare yana da muhimmanci kai mene ne harshen yaranka daga wannan harshen zaka gane yan uwan ka zaka gane mutanen daya kamata kayi al-a kayi mu'amala da su zaka kuma gane yadda yakamata kabi me yakamata kafada harshen yare yana muhimmanci sosai domin sirrin dayake dunkule a karkashin sa idan kana amfani da harshe yaren ka da kyar abokanan gaban ka zasu gane me kake fada da kyar za mutanen dakake so ka boye sirrin abunda kake fada zasu iya ganewa saboda haka magana cikin harshen yare yana da muhimman ci sosai yanasa al-ada yacigaba yanasa kuma mutane suci gaba da adana al-adunsu na gargajiya ta kowani lokaci um

Gaskiya rashi yana kawo abubuwa da yawa a tsakanin al'umma. Rashi yana kawo raini. musamman cikin ƴan'uwa ko a tsakanin iyali Du wanda ba shi da shi, ba a mutunta shi, wanda ba ya kawowa cikin gida, ba a ɗaukansa wani abu Rashi yana sa abokananka su yi nesa da kai, domin idan ba ka da shi ka dinga roƙon taimako daga gurin mutane. Mutane kuma ba Allah ba ne; suna gajiya; ka roƙa yau ka roƙa gobe, mutum zai guje ka. So rashi yana sa mutane su guje ka. Rashi kuma yana sa mutane su ji ƙyamanka, domin idan ba ka da shi, ba za ka samu kuɗin da ma za ka iya siyan abubuwan tsaftace gidanka ba, jikinka ba, ko kuma ka ci wani abu mai kyau. Rashi yana sa mutane su ji tsoron shiga cikin mutane bikos idan ba ka da shi, za ka ji tsoron shiga cikin mutane, za ka ce ko na je ma ba za su daraja ni ba, ba za su mutunta ni ba, saboda haka me zai kai ni cikin mutane? Rashi yana sa mutum ya zama abin tausayi. Rashin yakan kawo ciwo jiki, domin ba za ka samu kwanciyar hankali ba. ko ba za ka dinga farin ciki da kanka ba, domin ba ka da shi. Rashi yana sa mutane su ma haukace domin tsanani damuwa. Rashi yana sa mutane su gagara yin abin da ya kamata su yi. Rashi yana sa mutum ya faɗi cikin zunubi, domin in baka da shi kuma ka gagara jimrewa zai ka ka je kai sata, zai sa mata su je su yi karuwanci, zai sa mutane su yi ma kisan kai don su samu kuɗin da za su samu na biyan buƙatan yau da gobe. Rashi ba shi da kyau a cikin al'uma ko kaɗan.

A'a ba kowane lokaci ba ne mutum zai iya biyan kuɗin wajibi, wato kaman kuɗin wuta kuɗin haya, kuɗin ruwa, kuɗin makaranta, kuɗin waya, ba kowane lokaci bane domin mutum akwai mantuwa, mutum yana da mantuwa; zai iya yi manta da cewa ya kamata ya biya kuɗin wata, ko ya biya kuɗin ruwa ko ya biya kuɗin wuta, ko ya biya kuɗin haraji, ko ya biya kuɗin gida ba tare da an tunashe shi ba. Wani lokacin sai an tunashe shi. domin mutum yana ɗauke da mantuwa. Sannan na biyu, zai iya yiwuwa a lokacin da ake bukatan ya biya wannan kuɗin ba shi da shi. Saboda haka sai ya ɗan ɗauki lokaci kaɗan ya je ya nemo kafin ya samu ya biya wannan kuɗin. Zai iya yiwuwa kuma a wannan lokacin da ake so ya wannan biya kuɗin wajibin yana da wani damuwa a ƙasa--damuwa kuma mai ƙarfi. Wanda gara ya yi wannan biya bukatan wannan damuwan a kan ya biya wannan kuɗin wajibin, domin kuɗin wajibi in ka iya roka za a iya ɗaga maka kafa a ba ka lokaci, amma damuwa kaman rashin lafiya, dole ne ya ɗaga kafa ya kashe kuɗi a kan wannan rashin lafiyan kafin ya koma biyan wannan kuɗin wajibi ɗin. Saboda haka, ba dole ba ne, ba lalle ba ne mutum ya kiyaye dokan biyan kuɗin wajibi domin akwai bukatu a ƙasa waɗanda suke da muhimmanci da kuma waɗanda suke so a biya musu bukata a gurguje ba tare da an jira ba, domin rai yana da muhimmanci sosai. fiye da kuɗin haya, ko kuɗin ruwa, ko kuɗin asibiti, ko kuɗin makaranta domin sai da rai, sai da lafiya kafin mutum ya samu ya iya biyan waɗannan abubuwan. Saboda haka, ba kowane lokaci ba ne mutum zai iya um tunawa ya biya kowane waɗannan kuɗaɗen.

Yawwa, ana dogara ga waƴannan mutanen domin haraji. Na ɗaya shi en lauya na haraji. Ana dogara ga lauya na haraji domin wannan lauyan shi ne wanda zai yanka hukunci a kan wanda wanda suka ƙi biyan haraji ko waƴanda suke karɓan haraji ba tare da bin doka ba. Wannan lauyan shi ne mai yanka hukunci a wannan gefen. Sannan biyu, ana dogara ga ƙwararren mai lissafi ko kuma masanin haraji. Wannan shi ne zai ba da adadin harajin da ya kamata mutum ya biya ko ƙungiya ta biya ko ma'aikata ta biya ko unguwa ta biya ko gari ga baki ɗaya ta biya. Shi ne zai ba da adadin harajin da ya kamata a biya. Sannan kuma ana dogara ga wanda ke ba da shawarwari ta gefen haraji. Shi zai ba da shawara waƴannan mutanen ya kamata su biya haraji; waƴannan mutanen bai kamata su biya haraji ba. Waƴannan mutanen ya kamata su ba da haraji mai yawa; waƴannan mutanen ya kamata su ba da haraji kaɗan; waƴannan mutanen ya kamata kar su ma ba da haraji ga baki ɗaya. So, wannan aikin shi ne--shi wannan mai ba da ƙwararren um shawara ta gefen haraji. Saboda haka waƴannan mutanen su ne muke da su wanda kuma za mu dogara a kansu ta gefen haraji, domin idan ba sa nan ba za a iya biyan haraji kan ƙari ba, yanda ya kamata ba za a iya biyansa ba. Domin haraji sai an bi doka, sai an bi shawara, sai kuma an yanka hukunci kadin um haraji ya tafi daidai yanda ya kamata. So, waƴannan abubuwan su ne muke dogara a kansu ta gefen haraji.

Ga abubuwan da ya kamata mutum ya yi idan ya san ya ɓata ma wani rai ko kuma ya ci amanan mutum: Na ɗaya shi ne ya amince da cewa ya yi laifi. Kada ya nemi hujjam, kada kuma ya ci musu, ya fito ya ce ya yi laifi, ya karɓi laifinsa. Na biyu, ya nuna nadama ya nuna cewa bai ji daɗin wannan abin da ya yi ɗin ba ya nuna cewa ba da son shi ba ne ko kuma ba da nufinsa ba ne ya yi wannan abin da ya yi ɗin. Na uku, ya nemi gafara, wato ya nemi tuba Ya samu mutumin nan ya ce mishi ya tuba ya yafe shi. shi ne ya gyara halinsa, ya gyara halinsa, ya daina waɗannan abubuwan da yake yi; ya canza ga bakiɗaya. Na biyar, ya kasance mai gaskiya da kowane lokaci ya zama mai gaskiya a cikin duk a bin da yake yi a same shi a cikin gaskiya. Na shida, ya ba su lokaci su karance shi su lura da halin shi su tabbatar ya canza, su tabbatar ya yi nadama da ayyukansa. Na bakwai, ya kasance mai gaskiya a kowane lokaci, ya zama shi ne mai gaskiya ya faɗa gaskiya, duk kominshi ya zama mai gaskiya a kai a kai. Ya dinga zama mai gaskiya a kai a kai. domin suna karanta shi, suna lura da shi. Saboda haka gaskiya ya rungumi gaskiya, gaskiya ya zama na shi a kai a kai ya dinga faɗa kar a sake samun shi da ƙarya ko kuma da rashin aminci ma mutane. Waɗannan su ne abubuwan da mutum zai yi ya nuna cewa ya tuba da halayensa.

Ranar da na fara sha'awan mutum ba tare da na san shi sosai ba, wato ranan a cikin mota ne zan yi tafiya. Na riga na shiga mota a baya, sai ga shi nan ya shigo shi ma daga bayan shi na gani\ amma kuma sai na ji sha'awa sai na ce: kai! Wannan mutumin yana da kyau. Ina ta kallon shi, ni dai ina bayansa, shi bai san ma ina kallon shi ba. Ashe shi kuma ya riga ya gan ni, tun kafin in shiga mota. Shi ma haka; yana cike da sha'wa yana cike da soyayya; yana ƙoƙari ya ga yaya zai yi mu haɗu mu yi magana. Sai ana nan cikin tafiya sai direba ya ce, bari a tsaya a nan a sha ruwa. Sai na fita Da na fita, daman cikina na min ciwo, sai na shiga kemis. Na ga kemis, sai na shiga na ce bari in shiga in je in sai magani. Ina shiga kemis ɗin sai na ga ya bi ni. Sai ya ce a'a, ba lafiya ne? Sai na ce a'a ciki ne kawai yana min ciwo ina so in sayi magani. Sai ya saya min maganin. Da ya saya min magani sai kuma ya saya min lemo na sha Da na sha sai ya fara tambayana tambayoyi. Gaskiya, ka samu wanda kake sha'awan shi, shi ma yana sha'awanka abu ne mai daɗi, abu ne mai kyau. wanda kowa zai so ya ga wannan ranan. Ranan na ji daɗi Na farko, ban san shi ba. Na biyu, ga sha'wa. Na uku, sai na ga shi ma haka ɗin ne. Ashe shi ma ya riga ya gan ni kafin ma ni na gan shi. Ni kuma ga ni nan ina sha'awa, shi ma yana sha'awa. Gaskiya wannan motsin rai ne sosai mai daɗi. wanda kowane saurayi ko kowane budurwa za ta so ta ga wannan ranan.

Gaskiya na yarda da wannan maganan da aka ce ba dangantaka cikakkiya domin idan aka ce akwai danganta cikakkiya ba wai ana nufin cewa ba saɓani ko ba matsala ba ne. Du wani dangantaka, zaman tare dole akwai saɓani dole akwai matsalolin da take tasowa. Amma cikakkiyar dangantaka tana tare da wannan abubuwan, tana tare da girmama juna. Idan kuna girmama juna, dangantakarku zai samu lafiya. Idan kuma kuna hakuri da jun dangantakanku zai ƙara danko Idan kuma kuna gyara juna; in mutum yai laifi sai ka gyara shi, ka ce ba haka ya kamata ka yi ba. Haka ne ya kamata ka yi. Sannan kuma idan wancan yana zuciyan ɗaukan wannan gyaran za a yi zaman dangantaka mai lafiya. Sannan kuma fahimtan juna ba kowane dangantaka ba ne ake fahimtan juna wani zai iya yin wani abu da wani na waje in ya gani sai ka ce me ya kamata, bai kamata wane yai haka ba Amma shi wanda yake tare da shi ya fahimce shi, ya san cewa ba haka yake nufi ba. So idan akwai fahimtan juna, dangantaka yana kara danko. Sannan kuma soyayya. Idan akwai soyayya a tsakanin mutane akwai yafewa Akwai abubuwa da yawa da ba za a ɗauke shi da nauyi ba domin wannan soyayyan da yake tsakanisu. Sannan kuma yafe wa juna. Idan mutum ya maka laifi, ka yafe mishi. Kai ma kana neman zaman tare ne, kana neman ku ci gaba da zama tare domin wannan ƙaunar da kake mishi, saboda haka in har ka same shi da laifi ka yafe mishi yana nufin da cewa akwai ƙauna a tsakaninku. Sannan neman sulhu idan ka san ka yi ma mutum laifi ka zo ka nemi sulhu yana ƙara danƙon zumunci; yana ƙara danƙon zaman tare. So, zaman tare ba wai zama ne wanda ba laifuffuka ko kuma ba damuwa ba amma yanayin yadda za ku bi tare da juna, shi ne zai ƙara wannan danƙon um danƙon zumuncin da kuke da shi tare.

Idan ta ni ne gaskiya aure ba dole ba ne amma in za ka gaya ma mutum cewa aure ba dole ba ne dole ne kuma za ka ɗauki lokaci ka mishi fassra--bayani ƙalubale da yake tare da rashin aure, domin in ba ka da aure aure, abin da yake da kyau da aure shi ne tsaro akwai mutunci akwai girma akwai kuma biyan bukata ta wurin mu'amala tsakanin mace da namiji. Idan har mutum zai iya jimrewa ya zauna ba shi da wannan rumfan da mace ko namiji za ta bayar zai iya zama ba mata. Idan kuma za ka iya zama ba saduwa da mace ko saduwa da wani namiji ba tare da aure ba, to za ka iya zama rashin aure. Idan kuma za ka iya zama ba tare da samun yara ba, to za ka iya zama babu aure. Ya kamata a zauna du wanda ya ce ba ya son aure, aure ba dole ba ne. Za a ce mishi da gaske aure ba dole ba ne Amma ka tabbatar akwai ƙalubale ka tabbatar da shi ga shi abubuwan da za ka fuskanta, abubuwan da ba ra ka ji daɗinsu ba a duniya. ba ra ka samu mai um zama zaman tare, mai dafa maka abinci mai lura maka da yara, ba za ka smau ba. Ba za kuma ka samu wannan girman da ake ba ma masu aure ba. wannan ba ra ka samu wannan girman ba. Sannan kuma ba ra ka samu tsaro ba domin idan mace tana da miji akwai tsaro. In wani yana so ya ci maka mutunci, in ya tuna kai matar aure ne ba zai maka ba. Haka kuma namiji idan wani yana so ya ci, wata tana so ta ci maka mutunci in ta tuna kai mai aure ne ba za ta iya yi ba. Domin wannan girman yana nan. Saboda haka, ni a ganina aure ba dole ba ne, amma in za ka iya kiyaye ƙalubalen rashin aure, to shi ke nan ba damuwa.

Gakiya yau na tashi da ɓacin rai amma duk da haka ɓacin ran da na samu bai hana ni yin abubuwan da ya kamata in yi ba Na yi abubuwan da ya kamata in yi duka yau kuma na samu cin nasara. Na tashi na yi shara; na yi mofin; na shirya brekfast; na dafa abincin rana; na yi wanka; na kuma yi assignment ɗin da aka ba ni a wurin aiki; na zauna na sarrafa shi; na gama shi. Sannan kuma yanzu daman na riga na jiƙa kunu--ina da niyyan zan je zan yi kunun zaƙi Na jiƙa kunu yanzu haka, in na gama wannan bayanin zan ɗauki niƙa in kai wurin niƙa. Sannan ina gama niƙawa zan dawo in ɗaura ruwa. Ya tafasa In kuma dama kununa Sannan kuma ina gama dama kununa zan girka tuwon ran, dare; zan girka abincin dare, in dafa. In na gama dafawa in raba wa kowa. Sannan kuma in yi wanke-wanke. In na gama wanke-wanke, na yi wa maigidana shayi. Don shi da daddare yana shan shayi, ya gama shan shayi sai mu dawo mu kwanta mu yi addu'a. mu kuma yi barci. Saboda haka yau gaskiya na biya bukatar duka abubuwan da ya kamata na yi kuma na ji daɗinsu duk da ɓacin ran da na tashi da shi. Na samu na biya bukatan ayyukan da ya kamata in yi kuma raina ya kwanta kuma na ji daɗin shi sosai-sosai.

um Ga abubuwan da na ke yi don in shirin, in shirya ranana. Da daddare, in na gama wanka kafin na kwanta zan adana kayan da zan sa washegari in goga su, in ajiye su, in shirya takalmin da zan sa, in goga shi, in share shi, in ajiye. Sannan kuma, in ɗaukin jakan da nake zuwa aiki da shi, in cire takardun da ya kamata in je aiki da shi, in sa kuma takardun da ya kamata in in tafi aiki da su. Sai na duba jakana na shirya su sosai kafin in adana su. Sai in hau gado in yi addu'a in barci. Washegari daga na yi wanka, kayana a shirye suke, zan ɗauka in sa su. Abin da zan dafa da safe na karyawa, da rana da yamma dukkansu ina dafa su da safe ne. don in ajiye saboda in na dawo aiki abinci oredi ya riga ya shiryu, sai dai ko kawai in sa ma kowa a kwanonsa ya ci, amma na riga na dafa na ajiye shi. In kuma na fita na je wurin aiki, du wani abin da aka gaya min cewa ga shi kaman jari, kaman kasuwanci, to tun daman ba ya zuciyana ban san da shi ba, ba na taɓa yarda. komin bayani da aka min ba na taɓa yarda. Sai idan na dawo gida na kwanta na yi tunani a kai. In na gamsu to in na haɗu da kai zan iya cewa wannan bayanin da ka yi min ɗin nan ya gamshe ni, ina so in yi. Amma in ban yi tunani a kai ba gatsau a same ni a ce min in yi, ba zan yi ba. Sai idan na yi tunani a kai, kuma ta haka ɗin ya sa ni na kuɓuta da hannun ɓarayi da hannun ƴan cuwa-cuwa da hannun ƴan yaudara da hannun mugaye. Domin sukan saci mutum a lokacin da ba ka yi zato ba su maka magana. In kuma ba ka lura ba ka ɗauki kuɗinka ka sa kafin ka sani ka yi asara. Saboda haka ina lura da wannan sosai-sosai duk ranar da na fita.

Wato kokko da ƙosai shi ne abincin karya kumallona wanda nake so sosai--kokko da ƙosai. Kokko dai mun san ba shi da wuyan yi domin akan riga a niƙa shi ne, a tace shi, a jiye shi duk lokacin da ake so a yi amfani da shi a yanka a tafasa ruwan safi, kaɗa shi. Amma ƙosai sai an tashi an jiƙa wake, an wanke waken an cire ɓawon ga baki ɗayanta, sannan a kai wurin markaɗe. Wajen markaɗe kuma ba lallai ba ne in ka je za ka samu a yi maka da sauri. Wani zubin sai ka je ka bi layi kafin ka samu a maka wannan markaɗen. Sannan kafin a dawo kuma ka dawo ɗin ba wai abu ba ne wanda za a dafa shi nan da nan. sai an soya mangyaɗa, an bar shi ya yi zafi kafin a fara yayyankawa ana zubawa. So, kokko da ƙosai yana ɗaukan lokaci Kuma idan har ba a samu an yi min a kan kari lokacin da nake so in ci ba, gaskiya ba na jin daɗi. domin sai na zauna, sai na jira, an gama yin na kowa, na iyali duka don baran ce don an fara soyawa a ba ni sauran ba, sai an jira an gama na iyali duka a raba ma kowa duka sannan kuma a ci tare. Saboda haka, ɓata lokaci a wannan um yin kokko da ƙosan nan gaskiya musamman ran Asabar lokacin da kowa yana gida, lokacin da muke jin daɗin yin kokko da ƙosai. So idan aka An ba da lokaci kaɗan ba a gama ba gaskiya abin ba shi da daɗi domin ka riga ka sa rai, ka zauna kana jira. a gama ka samu ka ci. Jiran abinci gaskiya ba daɗi.

Wato kokko da ƙosai shi ne shahararren abin da nake so na karyawa ko kuma na karya kumallo. Kokko da ƙosai: Ƙosai mun san cewa da um da wake akan yi ake yinta Akan wanke ta ne a jiƙa ta a wanke ta a cire ɓawon gabaki ɗaya. Bayan an cire ɓawon gabaki ɗaya sai a haɗa masa tattasai da attarugu. a kai a markaɗa. Bayan an markaɗa kuma sai a zo a sa gishiri da magi sai a sa mai a wuta ya soyu, sai a ɗauki cokalin tuwo a dinga yankawa daidai adadin cokalin tuwo ana zubawa a wuta Daidai girman tukunyaka, za ka iya sa shuri goma, ka iya sa shuri ashirin. Daidai girman tukunyanka, za ka tsaya kusa don ka dinga juya shi don kar ya ƙone, za a dinga juya shi har sai ya zama ja Lokacin da ka tabbatara ya nuna sai ka tsiyaye shi daga mangayaɗa, ka ajiye shi. Shi kokko kuma mun san ana yin shi ne da dawa ko gero ko masara. Za a jiƙa dawa ko gero ko masara ya kwana cikin ruwa in ya kwana da safe ko da yamma sai a tsiyaye a wanke shi sosai a cire ƙasan a sa citta; a sa kalamfari da masoro da tsidugu idan kai mai son kayan yaji ne. In kuma kai ba mai son kayan yaji ba Haka ɗin kaɗai ya ishe ka. Sai in ka haɗa mishi wannan kayan ƙamshin sai ka kai wurin markaɗe a je a markaɗa shi ya yi laushi. In ka aka markaɗa shi in ka dawo gida sai ka nemi abin tata. To da wannan abin tatan shi ne za ka tace shi Dusan ka iya ajiyewa ya bushe--ko a ba wa kaji ko dabbobi su ci. Sannan kuma wanda ka riga ka tacen za ka bar shi ya kwanta. In ya kwanta, an jima can sai ka zubar da ruwan da yake sama. An jima can ka zubar da ruwan da yake sama. So wanda ya sauka ƙasa ya tsaya shi ne kokkon. Kokko shi za a ɗiba shi ne a ajiye a sa shi a kofi komu a kwano a dama shi sai a sa shi a ruwan zafi Ruwan zafi yana tafasa sai a ɗauka a juye a kai. In aka juye a kai a juya shi sai ka ga ya yi ƙauri. To shi ke nan kokkonka ya riga ya shirya. Sai ka nema siga ko zuma ka sa kai. In kuma kana son madara ka sa a kai. Shi ke nan. Abincin karya kumallonka ya shiryu.

Gakiya a cikin iyalina ya girma, kowa ya yi aure. Mazan sun yi aurensu; matan sun aurensu. Saboda haka kowa yana zama a gidansa ne, sai iyaye--su ne suka rage. Amma lokacin da na samu daɗin saduwa da iyalina bayan shekaru da dama da ba mu haɗu ba shi ne lokacin da mahaifinmu ya rasu. To, lokaci ne na baƙin ciki kuma bayan mun gama jana'iza, sai muka samu farin ciki domi kowa ya samu ganin juna, mun samu mun ga juna, mun yi hira mun tambayi lafiyanmu, mun tambayi cigabanmu. Kowa ya san yanda iyalin ɗan'uwansa yake. ko an ƙara haihuwa ko an ƙaru. Lokaci ne musamman da muka zauna da ƴan'uwa muka ji daɗin hira a wannan lokaci, gaskiya domin kowa ya zo da iyalin shi. Mazan sun zo da matansu da ƴaƴansu; matan sun zo da mazajensu da ƴaƴansu. Mun yi hotuna muin dafa abinci, mun ci, mun yi shawara. a kan to yanzu tunda baba bai nan, menene kuma za mu yi a gaba? Mun shirya a kan cewa sauran ƴan uwanmu da ba su da ƙarfi za mu iya dinga tallafa musu. Muka buɗe wurin mitin Wazaf inda za mu dinga haɗuwa muna tattuna abubuwan da suke tasowa. Gaskiya, wannan lokacin kowa ya ji daɗi Kuma rasuwa ne amma kuma ya ƙara danƙon zumunci ya ƙara ƙauna ya ƙara soyayya tsakanin mu ƴan uwan duka. Kuma har yanzu wannan ƙaunan yana nan kuma muna nan muna tallafa wa juna Muna nan muna kiran juna a waya, muna tambayan lafiyan kowa kuma muna jin daɗin hakan. Waƴanda kuma suka kasa muka haɗa kuɗi mu tallafa musu. Gaskiya iyali da yawa yana da daɗi.

Ga abubuwan da na kalli kowane sati kuma na tabbata yana taimakona a rayuwana na yau da kullum. Wato kowane sati kamar ran Asabar idan ba wurin aiki nakan tashi da safe in zagaya cikin unguwanmu da ƙafa, in dinga tafiya cikin sauri, in dinga tafiya cikin sauri, ina motsa jiki in yi zagaye-zagaye, in dawo in yi tsalle, in dawo in yi miƙe-miƙe in motsa jikina sosai. Hakan yana taimakona domin yana sa jini ya warwara, yana sa jini ya yai gudu, yana sa gaɓaɓuka su miƙe yana ba ni ƙarfin jiki. Bayan na yi wannan motsi, na yi wannan motsin, gaskiya wannan motsin da nake yi kowane sati yana taimakona. domin ranakun aiki ba na samun in yi sai ranar Asabar, ranar da ba aiki, sai in samu in yi wannan motsin, in motsa jiki. In yi tafiya, in yi gudu, in yi tsalle, in yi rawa, in jijjiga jikina sosai. Kuma na ga yana taimakona. A lafiyan jikina domin ina da hawan jini amma kuma wannan motsa jikin nan da nake yi ɗin nan yana taimakona, yana taimakon gaɓaɓuwana, yana taimakon gaɓaɓuna Yana da taimako sosai dai, yana sa ni in samu ƙarin kuzari a cikin jikina. Ina samun ƙarin kuzari sosai. a cikin jikina saboda wannan abun da nake yi kowane sati yana taimakona kuma idan Allah Ya yarda zan ci gaba da yin shi. Har sai lokacin da ƙarfi ya gagara, tsufa ya zo ba zan iya yinsu ba kuma, amma yanzu kam na riga na tsarafa ma kaina cewa kowane Asabar zan fita na yi wannan motsin jiki in yi tsalle-tsalle, in yi tafiya, in yi guje-guje, in yi rawa in ji daɗina um.

Ranakun aiki gaskiya ranaku ne masu wuya musamman ta wuri mata da take da aure da kuma iyali domin dole ta fita ta je aiki sannan ta dawo ta yi ayyukan cikin gidanta Saboda haka, abin da nake yi shi ne, idan na dawo wurin aiki Zan dafa abincin dare, in sa shi a flask domin nakan samu online meeting da maigidana na wurin aiki. Nakan samu online meeting da shi. Saboda haka, ina dawowa nakan shiga in dafa abincin dare, in sa a flask sai in shigo in samu wannan meeting ɗin In na gama wannan meeting ɗin lokacin ne zan je in yi hira da iyali, mu gama cin abincinmu, mu yi hira. In muka gama hira sai in dawo in nemi kayan da zan sa washegari. Kayan nan zan goga su in adana su, in nemi takalmin da zan sa, in adana shi, in nemi jakan da zan sa, in zuzzuba duk abubuwan da ya kamata in aiki da su washegari cikin jakan. don kar in manta, in adana su. Sai in na gama in je in yi wanka. In na gama sai in zauna in yi addu'a. Ina gama addu'ana sai in kwanta in yi barci. Ina tashiwa da safe sai in ƙara yin wani addu'an In na gama addu'ana sai in yi wanka, in sa kaya. To da wankan da na yi ɗin nan, shi ne zan sauka kuma in yi shara in yi goge-gogen cikin ɗaki, in yi wanke-wanke, in sa ruwa shayi, in adana kayan karya kumallo. Sannan kuma in dafa abincin rana saboda idan na dawo da gajiya daga wurin aiki ba lalle sai na shiga wurin girki ba. Na riga na dafa abinci na sa shi a kwano Na ajiye duk wanda yake son ci sai ya ɗauka, ya ɗiba, ya ci. Haka ne kullum nake shiryawa. rayuwan tafiyan aikina.

Idan ni ɗan sandan zirga-zirga na kiyaye dokokin hanya ne har kuma na kama wanda ya yi laifi a hanya, abin da zan fara yi shi ne zan tambaye shi: ko ya san laifin da ya yi? Idan ya amince da cewa ya san laifin da ya yi, zan ce masa to ka san hukuncin da yake kan wanda ya yi iri n wannan laifin? Idan ya gane da cewa ya yi laifi kuma ya ba da hakuri, za a iya tausaya masa. Amma idan har ya ci musu a kan cewa bai san laifin da ya yi ba, to wannan za a kai shi kotu. ya je ya yi bayani. Na biyu, zan nemi ganin license ɗin motansa in tabbatar cewa gwani ne cikin tuƙa mota. In kuma ba yi da shi shi ma wannan yana da wani horon shi daban. Sannan kuma, zan tambaye shi daga ina yake sannan kuma ina za shi. don in tabbatar cewa ya ma san inda za shi waƴansu sukan hau mota ko mashin ba su ma san inda za su tafi ba. Yawo kawai suke yi Kuma idan ba ka san inda za ka tafi ba akwai rikicewa. Za ka iya ka rikice ka kuma karya dokan tafiya a kan hanya. Saboda haka abin da zan fara tambaya in dai zan tambaya, shin daga ina kake sannan kuma ina za ka je? Na huɗu, zan tambaye ka kana da aikin yi? Kai ɗalibi ne ko kana sana'a ne? Don in san ko ka san zafin rayuwan kanka. Waƴansu suna tafiya a hanya ba su san zafin rayuwansu ba; iyayensu ne suka ba su mota; iyayensu ne masu musu komai. Saboda haka ba su san zafin samun mota ko abin hawa ba Du waɗannan tambayoyi ne wanda zan yi ma wanda na same shi da laifin karya dokan hanya.

Gaskiya, na fi son tafiya da jirgin ƙasa domi n jirgin ƙasa ba shi da kasada da yawa kaman jirgin sama ko kuma motan da yake tafiya a hanya. Motan da yake tafiya a hanya yana da kasada sosai domin za a iya samun ɓarayi masu tare wuri a hanya, za a iya samun hatsari, za a iya kuma samun lalacewan mota da zai kawo babban ƙalubale ma wanda yake tafiya. Na jirgin sama kuma, shi yana da sauƙi domin a cikin minti kaɗan ko awowi kaɗan za aka isa inda za ka kai, amma matsalar jirgin sama shi ne idan wani abu ya faru sai dai ko Allah Ya yi ikonsa in ba haka ba duka wanda suke cikin wannan jirgin sama za su rasa ransu. Saboda haka na fi son shiga cikin jirgin ƙasa domin jirgin ƙasa yanzu ma an gyara su su ma suna da sauri. Sannan kuma ba kasadan ɓarayi sosai. Na san ɓarayi sukan shiga jirgin ƙasa amma ba su da yawa kaman na mototin ƙasa domin jirgin ƙasa ba ya tsayawa sai ran lokacin da ya kai wurin tsayawar shi Saboda haka, ɓarayi sai dai ko su shiga mota su zama kaman fasinja. In lokacinsu ya kai su fita amma kuma akwai ƴan tsaro a cikin jirgi, jirgin ƙasa, saboda haka yakan yi wuya a samu irin waƴannan miyagun cikin jirgin ƙasa. Sannan kuma jirgin ƙasa ba shi da matsi kaman mota da yake tafiya a ƙasa Mota akwai matsi. Amma wannan ko yana da wurin zamansa a jirgin ƙasa. Ba matsi ba komi. Ƙalubalen shi shi ne idan ka samu zama da ƙazamai, inda za ka samu damuwa ke nan. In ba haka ba tafiya cikin jirgin ƙasa shi ne tafiya mai daɗi mai kuma kiyayewa.